Babbaxitino gobbanke giddo heedhano gobbuwara sa'e sa'e ginchaame doogo hoogganokihu mayiirati? Mangite togoo doogo biddi assite loosisse mannaho horo uyiitanno gede diassitanno?

rosu mine danchu garinni dirre loonsoonni minna mittu dani kuula buurre addi addi footo iimase loonse roso uyiitanno borro borreessine hee'noonnita ikkase lowo geeshsha danchate

Tini base mayii baseetikka? Lamu mannootino massitayi uurritino? Tenne babbaxino muroyi afi'neemmo laalo togo assinne mayiira dirre worroonni? Insa mittu mittunku horo maati?

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro tini superimaarikeetete intannire tu'ne worrannireeti

kuni cameli hogowinori makalakiyaho woy wotadaraho yinanire ikana loosinisa. qechino gobba ilitano gawajuwa gibote widonni hige danohura galabo abitano gobate agarasineti.

Gate horichoho mannunke saada madadhe woyi hayiso itisire woyi agasho itise woyi weesete hoga gane itise woyi leemichote sixa itisire qaera hoowete usudhara adhe haranno.

kuni baadiyyet daragati ikkollana muuuzete laalo leeltanni nooe yanna brru taalo labbanno caalu leellanni nooe ullaydi doogo lawanno muuze noohu gateeti

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Addi addi dani sagale intanni woy saga'linanni biifinse borreessinoonni fanancho saayinnanna du'namaancho sagale saga'linanni wolootta uduunne mimmitu aana dirre worrooniwaati.

saggalete. Tinino kurrisete imaa saayinnette aana lame gaashette buddena wole waajjo saayinera duumme wodhe qoopichcho giddo worre itatte shiqinishe worronnitte

giwirinnu laalchi giddo mitte ikitinota awuukaatote yinannita duunne worreenna noota batinye lame saaxinera worreenna notanna kiiroseno ikko geeshshaseno duucha ikkitinote yaate

Oso'litanni noo beetto angasenni amaddinori maati? Aanase waajju qoqqowi giddo borreessantinoti maay afiinni borreessantino borrooti? Albaseenni birru nootte nooti mamiichi gobbate?

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Lowo manni woroo ofolle la"annasi mitto manchi madirakete uurre hasaawa assani nooha lawanno badhesiinni haanjurich aana ingilizhagnu xuufe leeltanni nooe

sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma hunda hawaasi quchumi giddo wolde amanueeli hawultera albaanni hige nooha hawaasi quchumi gashshooti kantiiwu borro mineeti

Saammunu mayiinni loonsoniho? Togoo saammuna mama worranni? Qooxesisira noorino maati? Qoshu aaniddihu haanja kuula afireenna gobbayiidihu hiikke waajjiri? mayii aanano noo?

Maashine tini lowo mannu wolqa horoonsi'ne loosa dandiinannire shima yannanna wolqa calla horoonsidhe batinye coye loossanno maashineeti. Mashinete danino kolishshoho.

tuuraancho mannu albi yannara saada xuudhate horonsirannoha ikkanna, xa kayiinni rooru manni ise aguranni daye jookete yinannitera higinota qaaga dandiinanni.

Tinni mittowa kuusante noo daga baxino udirate gara leelishanni nooha ikanna tinni daga hiitee daga udano udidhe no? Konni manni gido mitu manchi umo loosirino gara mayinne woshinnanni?

kiirotenni haammata ikkino ijaara mitteenni loonse hee'nooniha ikkanna, konni hijaariti horosi maati? konni hijaari aana gannoonni qalame dani hiittooho ?

Gaashete gidinni loonsoonni buddeenira aanaho addi addi qaamattote dana: duume qaamattote dana, baqqala qaamattote dana woy dinnichanna shaanu qaamatto amaddino sagale.

Kunni maxaafi abayi kofatto daafira boreesinonni maxaafaati konne maxaafa boreesinoonni afiinni boreesame shiqino maxaafate. Konne maxaafa nabanbiro lowo egenno afi'nanni.

kuni dargi alatti cuukote quchumi giddo afamanno layinkki dirimi rosi mineeti. kuni rosu mini hanafaminku lowo dirra kiirsisinoha ikkanna lowo rosaano hanqafino.

Mannu mayiira gamba yiinoho? Adawu agaraanono mayiira nookka? Lamu beetti Kawa ka'aa higge amadinori maati? Albaanni hige lamu xexerisuni mayiira hadhayi noo?

egenshiishsha maaru afiinninna ingilizete hattono sidaamu afiinni borreessine worroonniha sidaamu daga diru soorro ayyaana woye fichee cambalaalla kulannoho yaate .

Lamu duumi mittenni noohu maati? Maay horo afirinoho? Maayinni loonsoonniho? Mannu loosinohonso kalaqammunni afi'nanniho? Mannaho calla hasiisannohonso saadateno horo aannoho?

mannu duuchu garinni kaliiqisi ledo xaade heeeranno hayyo giddo maga'note koyeno pheenxete ammanaano maganoho kakkalo shiqishshanna anfannite yaate beettu faarsanni no

Konni uurrino manni kiiro me"ete? Qoleno insa ayi haaranna uurre no FOTO? Kuri mittu dani uddanono mayiira udidhi? Wo'ma uddannono mayiira udidhureetiyya?

loosu dani giddo mittu daddaloho koyeeno duucha giwirinnu laalcho ikkinore hirranniwa mannu hidhanna hatton hiranna anfanniwaati yaate duuchu dani xawwaabbino no

Dargu su'mi gashshootu borro mineeti. uurrite noori gashshootu borro mine massagganno mannaati. mannootaho badheenni noori sidaamunna tophiyu siccooti. guraanni noohu tophiyu siccooti, qoleno qiniiteenni noohu sidaamu siccooti. siccu mule badheenni hige duumu danihu taje duunnanniwaati.

uduunne uddisiinse worroonni ashaanguliite leeltanni nooha ikkanna, tenne lae mannu biiffannosi bolaale hidhanno gede leelinshe worroonni gari ane baxisinoe .

mini saada giddo gaamantannoti dagunchu sircho ikkitinoti tini basu yine woshshinanni moyiichooti. hattono danase bulla ikkitinoti kinchu aana ofolte kawa higge la'anni no.

simaamu miidiyu odoote mereershhira beetto hedose uyiitinota odoote sayiinsanni hee'noonnitanna badheseni higeno jawu manni noota afannite yaate wolurino no yaate

Uddano alee udi'nanniti hirrannita labbanoti sutante no. Danaseno boora, kolishu kuulinni xuruura lawannorinna borro no. Isera mulee kayii duumonna kolisho kuula afidhinoti no.

Waajjurichi aana gordu kuuli giddo seesiinsoonni sase fidale insano SMN yitannotinna woronsaanni qolle sidaama miidiyu networki yitannota borro amadino baayichooti.

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro harichchu gaare nooti leeltanni nooe.

Agatto mayiinni loonsanni? Mittu manchi meessanete hawissano agatto barru baara aga danchate? Mannu agatto amade mimmitu ledo birciqo mayiira xaadisanni no?

Tini la'neemotti Organ oil moroco yinanniti umoho buudhinanniti umu buuro ikkitanna tenne buudhiniro lowo geesha umo gudurammo assite biifissannote yaate.

kuni lekkate wodhinanni koatete dana bullaho lekkate seennu callu wodhannoho leellanni noohu uulla shakilu aanati noohu yaate kuni iso wodha faayate

farashshu gaare mannu tenne yannara batinyu horonsirannokkihano ikkiro nafa albi yannara manna jawa horo ee sainoho hodhishshu dani giddo mittoho.

Konni qarqarira leelanori woya hijaarinna konni hijaari hoowe gidoonni kaansanni biinfilu haqenna caabichu siiwo goshoonshoonnite leeltano. Kunni hijaari loosame goofe loosu gidora e'e Nooho.

Kuri illete baxissannori kalaqamunni afi'neemmo jiro ikkitanna kurino babaxino bayichinno fulanni nna daadanni noo way haanja lowo geeshsa baxissanno muro leeltanni no.

duuchu manni ,mittu dani uduunne uddire dadillino manna lawannohu noowa badhensaanni hige kameelu minihu noota anfanni baseeti yaate yaadanni noo mannaati

Koatte tene koate misilete aana leelinshani heenonketa koatete yinanita ikitana tene koate laballu mani callu horonsiranota ikite leeltano yaateni xawiseemo.

Lekkate kaase godo'le ikkitinita afiriku daga heewisantannota lame kumenna lemiina onteho assinannita morokkote hadhannota ikkase kulanno sumudinna borro no yaate

duuchu daninni sokka sayeensanniha ikkanna mitte maxaaffatenna gazeexu iima borreessinanni borrooti yaate tinino dancha gede sidaamu afiinni borreessine hawaasi quchumire kulanno

Kunni uduunchi uula loosi'nanni udunicho ikanna konne baatto qansaniwanna amandanniwa mayinni loonsoonni? Konni uduunchi gede wolu uduunichi baatto loosi'nannihu heeranoha ikanna kunni uduunichi kayinni hiitoo baatto loonsanniho?

Minu shiima assino minnoyihu buuyyote mini dibaxisanno? Qoleno isira giddo lowo giira giirroyiikka? Wiliileno togo mayiira batidhino? Fultanno wiliile guunjo dilabbanno?

Lami kasaame saayinna bulla, boora, kolishshonna duume ikkitinota mimmitu aana dirre jawatey hananfe mereeroho jawa karsinanni shiimatey goofimarcho assine dirunni worroonniwaati.

Kuni babaxino daninina shiqano my way kofato loosinoha ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna mamati?

Tinni quchumu gido afantano ha'lalado doogo mannu iko addi addi hodhishi horoonsiranota ikitanna tenne doogo aanna leelanori haranni noo manninna lame leka hodhishaati.

shotanna kaajjado agatto noote giddo kaajjado agatto xorshinannita birciqqote duu'mite leeltannota hattono beetto seeda culuunqicho afidhinoti amaddde noota anfannite yaate

Kuni manchi albiidi itiophiyu gobboomu qara gashshaancho woy murricha ikke su'masi gashaancho Melese zeenawi yaamamanno. Tenne yannara tenne kalqenni gortotenni baxxinoha.

Tenne laallo su'ma maatti yinnannise? meu dannitti noo? geesha mageeshshitte? Mayiira woroonni? mannu mama nooya? horose uyiittannori Matti affe egenootto?

Hara daa"attonna darama kuri mannooti rosu mine rosaanonna rosiisanno taanyo assitanni nooreeti togoore assinanniha ikkiro rosu mini bilchaata ikkanno yaate

maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? tini hawaasa loonsoonni joriidereeti qooxeessano mwmbooti yine woshshinanni leeltanni noo kaafeno mikitaati yinanni.

meyaa beetto wodhitannota bulla koatte ikkitanna, tini koatteno yannilicho koatteeti yaate, tenne koattera badheenni hige mini giddo kayiinsoonni awawi leellanni no yaate.

Tini lanemoti sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma fayinaansete biiro ikitana tini biirono babititino giigire woy manu daddaloho horonisirano mineno iko galano minira diiruni battano mineti

Kuni aleeni leelaninonikehu jawu hodhishshi anasinino qole kinna umitano taanike hogowe uure nooha ikana horosini kinnicho bocano taanikuba haare milisate

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinori jajjabbunna adawu agaraano poolise ledo anga amadde daabbo murtanni noore anafanni yaate ontu manni

Seennu massanni gamba yiino? Hiitto godo'le godo'layi nooreti? Uddano mittu dani kuulita mayiira uddirino? Mitte calla baxxite korowo mayiira amaddu?

Lame meenitti sidaammu daggaha budu uddune uddirre gowwaho haniculule wodhe. ummo mitto Garra asirre. Mittu Dani woriqqe macatte wodhe leelanno

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno kuni egenshshiisha ikkasi leellishsanno

Sidaamu biroodikaste korporeshiinete haransine essi bii sii yine woshshinannihura beettu hedosi aanna burrittaame uddano uddire noohura badhesiinni hige huxxu no

Sidaamu daga fichee cambalaallate ayyaana ayirrissanno woyte sirbitanni qeexaa'litanno godo'leeti. Budu uddano su'ma qolo yinnani. seennuna labbalu mitteenni dirunni uurre sirbanno.

Tenne godo'le su'mi maati? Hiissino godo'linannite? Me"u ofolinanni barichimi no? Mannu nookkiha mayyira worre aguroonni? Barichimi me"e me"e lekka afirino?

Babbaxxino dani uduunnicho kuni lame woraqata mittu gede assirate xallate horo aannoho kuni uduunnichi duucha horo aatenni afaminoho woyi egennaminoho

Kuri maati? Hadhanni noonso uurrite nooreti? Qoleno taalo xeertigni mayiira uurritino? Insati horonsano maati? Manchi beetira maaho kaa'litanoro kula dandaattoe?

Kunni uduunni bale ummanni woyite busha fushate horoonsi'nanniho Kone uduunne horoonsi'nanni woyite la'nikinni hedewelcho rumusho woyi kincho qansiro mulenni dadhame ba'ano.

Lehu manni noo kuri mannino isiliminnu ama'nno harrunisitanoreti kurisette aana hayilaniddete wayi, bilibbilu, woraqqattu leelano mittu ammannote sheekichiranno afanishsha uyinana heenoonita la'nnemo

Koaatte worranni mine: Duuchu daniti koaatte Siwiilu aana ofolte Koaatte danase waajjonna kolishsho hattono boo'ra dana afidhinoti lowontanni Lekkate wodhate halchishshannoti leellitanno.

Kunni qooxeesi haqetenni diwaminoha ikkanna qooxeessaho noo kaanseenna fultinota ikitanna tenne haqe kaansoonnihu mayiraati? Konni qooxeesira heeranohu lubo noosiri maati?

hayyolle rosi mini egensiishsha lawannori maati hiikko horoonsi'nannihio maa leellishannoho badhenni iddo noohu dubbo lawannohu maati dubbonko borro tini maa labbanno

Tinni baadiyete qarqarira loonsoonni ha'lalado doogo ikitanna tenne doogote qacera galanni minnanna addi addi danni haqe afantano. Qoleno iimaanni hige caabichu siiwo sa'e nooti leeltano.

kuri mannoti sidaamunita budu sagale shaafeta gamba yaatenni itanni afantanno. hattonni sidaamunniha budu uduunne uddiratenni budensanna balchooma leellishanni afanttanno mannati.

Hodhishsha hodhishshaho yaa manchi beetti umosino ikko babbaxxxino uduunnichosi mittu baychinni wolewa tareessate hodhishsha horonsiranno konnira hodhishshu lowo geeshsha danchaho

Manchu shiimmada weese woyi funtu giddo uurrinohu no. Tenne shiimmada weese giddo shaanuno lowonta baxisanno garinni lophinohu no. Badheesinnino fengote mininna lowidaanna weeseno no.

Tinni muro mannu itate horoonsirano murooti. Tenne muro callase calla intannita ikitukinni wole sagalera qaamatto asine gido wodhine intanni horoonsi'nanni.

Hakimichu kuni loosano basera loososi la'ano haja loosiranni nooha ikkanna uddano dana haanjanna afoohono makise illeteno baxanxure wodhe loosani no

Daganna maate dagate yaa kiironsa jawa ikkitino manna dagate yineemmo maatete yineemmoti kayinni mittu mmini giddoo calla heedhanno mannaati yyaate

kaawiicho leellanni noori maati siiwo lawannuri koliddu xaaxammori maa xawisanno ? kiirono mageete hiikko worre hee'nonni ? dadalu mine ikkanno ?

danchu seesallichu kinchinni loonsoonni doogora mannu caali arrishsho fulteenna uwe noowa labaanni hige minu hattono doogote badoshshi wolu mannino haranni no

mini uduunni giddo mitte ikkitinota biiroteno horonsira dandiinannita su'mase saaxinete woyi biffete yinannita duumu kuulinninna hincilaallotenni lonsoonnita anfannite yaate .

Lame angate xiinbanniti haqqunni loonsoonniti: Mitte lame dala waasa dukke laynkiti mitto kuntaala bullee dukke muleseenni sasu qaaquulli uurriteenna Caaleho woroonni caa'lite leeltanno insano uurrite noohu kolishsho doogo aanaati.

Maa assanni no mannaati? Alba kawa hige la"anni noo manchi anga maricho adhe no? Kaameelu aana badheenni borreessinoonni borro maytanno?

tini adawu agaraano gaamo giddonni mitte ikkitioti odoo odeeessitanni nooti leeltanno huuro aannoha muziiqu uduunneno horoonsiranni no mittu manchi amade nooti leeltanno

Kuni dhibbi fuli yanna qaaggatto? Isino gobbanke itiyophiyaho magee manna gawajji? Hattono waa widoonnino magee manna lobbisi? Borro woroo higge nootino mayiitanno?

Kunni dargi quchumu gido bununna sagalete mine ikanna Konne minnira albasiinni mayi leelano? Konne mine mayinni minoonni mineetiro seekite xawisi?

Sidaammu qoqqowwi giddo jawwa afanitino illalati yinnemori giddo Kunni mitto illalati giddosi haanija murrono haniqqafe amadinoho la'atenno daa'attateno lowwonittani halichishshanoho

Beetto lowo geeshsha hagiirraame ikkase leellishshanno heeshsho woy osolo oso'litanni noota ikkitanna. Umose tirte fixxidhe seesu uddanonna culka goowaho wodhite no.

Egensiishsha egensiisate mannu borroteyi ikko misileteyi egensiishsha egensiisa dandaanno Kuni egensiishshi mayiinnihoyya? Aanaho noo borro sidaamu afiitenso amaaru afiinni borreessinoonite?

Kuri sidaammu daggaha budu uddune uddidhe labbahu gonniffa uddirena meyyatti ummoho haniculule wodhitte saatunitta zamibilena xilla anigga amedde nooti leelitanoe

Mannu mitte baserra gamibba Yee ofole alibbani saayinisani sokka machishashani nooho mitu alibbira qolite la'ani noo mitu dafittaranisa la'ani noo

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile adhanna adhamate aana noo mannaati.

kalaqamunna qooxeessu giddo biiffanno base noowa haqqicho seeda dira loosse sinnasenni dibinowa woroonni higge ofollate baxissano base noota ikkase anfannite

Mannu duuchu daddalu garati tene yannara harunsanni noohu umihunni sagaletenna bunu mine, saadate daddalo, irshunni afi'nanni muronna laalo gamba asse dadda'la hattono wole wole.

Gobbate gashshaano yaa mayyaate? Insahu loosinsano maati? Kuri gashshaanno lowo geya hagiirramma labbanona mayiiratikka? Insa lefono wolu manni tenne gambora noo?

Rosu minna woyi qaaqqullu rosi mine duucha woyiite babbaxino misilla loonsoonni maxaafanna hattono borro sidaamu afiinni ikko engilizete afiinni woyi amaaru afiinni naggi assine borreessinayihu mayiirati?

Muuziiqu uduunne tini gitaare manchu ofolle godo'lanni afamannoti muuziiqu udduunni giddonni mitte ikkite godo'late kayinni lowo geeshsha ayirritanno uduunnichooti yaate

Tini base daddalu base labbanoe firaashete hoccuwanna babbaxitino hansoolla worrani suuqe yaate tenne baserano mittu manchi ofolle silkesi qaqqasirayi noo yaate

Quchumu biinfili haranchunni gobbate jiro lexxase woyi mannu dancha heeshsho heera hanafinotta keena dandiinanni qooxxeesu manni heeshshonsa gara calla la'ne, tenera illacha tuge loossanni no soorote mootimma galatta baxeemmo.

Kalqete iima heedhano manni mootimma hasidhure xa'mittano hasidhu garinni gibbuha qawamate dandiittanno kayinni ninke gobbawa hinge dangiro hakeeshshatilla yinanni deerrati.

Addi addi bolaalete dana: haanja, kolishsho, gordu kuula afidhinota, bulla, baqqalana magaala kakkachu hocci bolaalla hirranniwanna hidhinanniwa uulla karre hee'noonniwa.

Mannu duuchu daninni woganna bude leellishannoha ikkanna daganna maatete giddo mitte dagaha bude agadhino garinni sirbitanni alba higge noo mannaati

Lowontanni seesiinse loonsoonni mini albaanni dooyissini kaansoonni biiffanno daraaro giddo haanji'rino haayissonna bocamino kinchinni loonsoonni doogo minira massitannotinna minira eessitano dirimma leeltannowaati.

Roso rosu manchi beettira heeshshosira hasiisanno coyi giddonni mittoho manchi beetti roso rosiha ikkiro egennnaamo ikkanno konnira roso rosa hasiissanno

Meu dani manni: jajjabbu callinso? qaaqquullu callinso? geerru callinso? Noowaati? Massanni no mannaati? Badhensaanni noo kuuli hiittooho? Meu dani kuuli no?

Kuni mannu mayiira fulino mannaati? Baseno mamaati? Kawaa hige ofolle noo manni alee waajjo uddanno mayiira uddirino? Uurrino mannino mayiira uurrino?

kawichi cherche lawanno baychooti awawu duumu lellanni nooe qole kae madirake leeltanno wombarrano aanaho nooti leltanni nooe shakilu loonsoonnihuno lowonta biifanno

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro baadiyeette baattora mine buuyottenni mineenna naffara mininni fulitte walichoho uuritte geericho anga ayiimase leelishshannoha adhitte nootti leelittanno yaatte

kuni bushamo gallanni mineeti nafara lame usura haqqe usurroonniti leeltanni nooe ane minu qole albannni noohu digaraho minunnihu cufanu nafa akkalno

godo'lete giddo lekkate kaase heewora lame dancha gede godo'litanno godo'laano heewisamate shiqqanootera footonsa worre kullanni hee'noonni mittu anga xaaxire no

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire?

Beettu umo jawa gede lossire horo waajjishanno garinni assirinohi afooho fiqiiqicho wodhe noowa goowaho duume barro shirrixxe xaaxire no yaate

Kunni amma'note minni hijaara ikanna tenne amma'no mayinne woshinnanni? Konni hijaarira heelichote aanna woyi samosera noo malaati mayi malaateetiro kuli?

Manchu kuni waajjuullu manni sirchooti. Manchu uddirinore jakeetahonna bolaalete yinanni. manchoho gowu aleenni noori afoo, sano, ille, alba, maccanna umu dananchooti. machu guracho anga worinowa kiisete yinanni.

giwirinnu laalchi giddo mitte ikkitinoti sindete laalchi dancha gede iille nooha midate shiqqi yite laalte moolte noota ikkase xawissanno hattono haqqe no

Tinni maashinne mannaho wolqate aleenni ikinore shottu garinni rahote loosate kaa'litano. Tenne maashinneti horose gide umisenni mide miduhu gedensaanni isenni qolte gantano.

godo'laano sasu mittu dani uduunne uddidhinori lame xibbe kume birra qeeltinoha angansara amadde leellishshanni noore jawu dodate heewora qeeltinore ikansa anfanniho

Kuri sagale itara sayiinete aana jawa jawa wodhitani noo gede misilete aana seeke buuxo asomohuni kuleemoha ikanna insano gamu mittu uduune udidhino.

Gobbidi woyi farranijje labbanoti beetto loome illette wodhitte noo. Alibbaseninno saayinnette aana xonisonni quupichch worre shiima saayinerra quxumanno giddo worronni

Mannu loose heerannori giddo mittu anigate loosoti mitte meeyati manicho uddunu giddo mutti yite offolitte mesobbete tuanna loosani noo yaate

Uduunnu saamuna addi addi daniha duumu qoshinninni xaaxaminoha diiwa yinanniha, baqqalu qoshinninni xaaxaminoha saanilaayti yinannihanna waajju qoshinninni xaaxaminoha onte xibbe ontaayna onte yinannihanna wolootta du'namaancho saamuna duunnooniwa.

Xa yannanikerra tekkinolojje abittinno babbaxinori haaru udduni giddo mitte comipitterete tini comipittereno alibba Kawa higge fanannite noote lowo horono noote

duuchu dani godo'le gidd lekkate kaase mitte ikkitanna koyeno beetto naomi girmiti itiyophiyaaho ilantinoti ameerikaho heedhannoti godo'litara kilawete malaatese wortinote

Angato ogimma loosi giddo togo biifinse loonsoonniti duuchare wodhate roorenka dikkotenni hidhinannire quuphe lawannore wodhatenna hattono amuwu horonsirannota ikkase anfannite

sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma hunda hawaasi quchumi sumudu albaanni noo doogora lame meenti haranni nootanna doogote aana duuchu dani hodhishshi no yaate

Meyaa beettono ikkiro labbaa beeti udira gari hayiishira gari baxxanno yaate hattono seesu uduunnino baxxano beetto angasera amadde noori meyaa beetto seesi uduunnichi maati?

Labbaahu meyaatinna qaaqquullu mitteenni gamba yite sidaamu daga sumudiwa footo ka'anni noota nna uddidhino uduunninsa sidaamu daga budensa kulate uddidhanno uduuneeti.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishaten yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini?

elekitiroonikisete uduunni giddo mitte ikkitinota bilbulaho wolqa caabbichunnita sayiisse horote ikkitanno gede kaa'litannota lame chaarjere worroonniwa lamenti xaaxante no yaate

mitte beetto umo tirte agurte alba kawa higge la'anni muushshi yitanni no.tini beettono umo assidhe noo gari hiittenne daga woganna bude xawisanno yiniro togo oromote manni assiranno.

ispoortete uduunne uddire uurre noo beetti leelanno, kuni beetti uddirino uduunni aleenni haanja woroonni qole duume httono lekkasira kolishsho koatte wodhinoho yaate.

Mannu massanni noo? Uddirino uddanono hiikko manni buditero kulatto'e woyi kulattae? Mannu konni giddo meyaati mitte calla mayiira ikkite nookka?

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

mannu addi addi looso loosannohu giddo daddalu loosi mitto ikkanna kowiichono shaana hirranniha usurre worre hee'noonniha wolere qosxanna timaattime noota anfanni yaate

Ma assanni noo mannaati? Meu dani uduunne uddirino mannaati? Mannu callu noonso wolurichino no? Nooro noohu maati? Hiikkaanni hige no?

kuni dargi alatti cuukote quchumi giddo afantanno teelete horo uyitanno uurinshati. uurinsha tini alatti cuukote quchumi giddo horameeyete lowo horo uyitanni afantanno.

Agidaamete aana babbaxxitino Sagalete dani no Hakkuno Zaynete woroonni saffe worre saffeho aanaanni ti'rete worreenna duuchu dani Sagale leellitanno: Danise giddonnino maalu shakilu aana, Timaatime, qaara, hallicca, buddeenu, ruuze, xaaxamino buddeeni nna qeyyisire leeltanno.

kalaqmunna qooxeessu giddo mitto ikkinowa giddoodinni iibbino foorari fulanna wiliile lawanno fooli giddoodinni fulanna anfanni aseeti hattono badheenni hige duuchuri no

Manna, kaameela, montarbo, huxxa, awawa, duume uddanoha lame seenne, waajjo uddaanoha mitto beetto, haqqe, korreentete haqqa. Shiima kaameela. Taappeella, huxxu giddo haqqa, kolishsho doogo.

Lame meenti mitteenni uurre dancha budu uddano uddire leellishanni noowa mitte umo amaxxite mitte tidhite noowa mitte dugunuunte no yaate

Kuni balde lawannori maati dana maa lawannoho? waajjohonso kolishshoho aanaho loonsoniri maatiyya dargu mamaatikka maa worroonni giddoikka hiikko heeranno waaguna

Tonna lamete wori rosi minnara rosaano ofolte rosano barcima seedinse lamunna sasu aliidi rosaano haarano gede assine loonsanni ikkitono annimatenni seeda diro owaante uyittano gede assine agarranna hakeeshsha afe diegenoommo roore basera.

Koatte tene koatte manu lekatte wodhanota ikite woyi seenu lekate wodhanota ikitino gedde misilete aana seenu koatte ikitino gedde leeltano.

Kuni dargi woye bayich bifadona hala'lado ikasena bifaalet ikase sekine huwata dandinemo yaate qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana isino mayi no minet?

Laalo mannu loose gatinni gamba assire mine ite duuwe kae gatinotta woxeho soorirara abbe kareti hiranohu kore daddalano kayinni lowo geeshsha naadoommonsa.

Haqqetenninna qorqorrotenni minnoonni mine ikkanna konni mini albaanni anga qullaawa maxaafa lawannore amade haranni no manchi umoho duumo gutta wodhe nooho.

Kuni dargi mitowa haanja hayiisso mitowa hayiisso mayiira hoogi? Kuni hayiisso nookki ragaa noohu woshichuno massanni nooha lawannohe? Haqqete hundaanni noorino maati?

Kunni maxaafi sidaamu daga Bude xawisanoha ikanna konne xawissanni noobude mayine woshinnanni? Maxaafu horo maati? Maxaafa Manu mayira nabawanoro kuli?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Mini uduunne kuni mini uduunni shiimmaaddu ofollate horonsi'neemmoho kuni uduunni mine wodhiniro ofollanno wosinchirano difokkisiisannoho lowo geeshsha dancha barcimaati yaate

Haaro ijaara loonsanniwa kinchu faffaco, shaafa, simintonna waa ganba assine worreenna korreentete wolqanni doyitanni karsiisaatera waa, shaafa kinchu faffaconna siminto lede karsiisaminoha fushshano mannaati.

Gattini kaayinise afinemorri giddo kuni duumu tummi mittoho. Kowwichono uula dunnena jawa base amadeno yaate horrosinni qaamatote wodhinenna su'nisanoho yaate

Tini mango isi mama loosantanno? Itiyophiyu giddonso gobbaa loosantanno? Mangote tenne anigiro uyiitanno horo maati? Isera horonsirate yanna sa"ana hooga ma gari anganni?

maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? kuni leellanni noohu dubboho qoleno doogotenni fulte tashikarkaare mannaho qarra iillishshanokki gede loonsoonni siwiilaati.

Borro alee higge nooti hiitte biiro leellishawoote? Maxaafu aana mayiira kayiinsi? Sumudu maxaafaho mereeroho noohu mayiinniho? Maxaafu Dana hiittoo daniho?

Sidaancho beetto sidaamu daga uddidhanno budu uduunne uddidhe no. Tenne beetto badheenni biifadu qarqari woy mu'ronna dubbinooha ikkanna beetto goowaho ba'latto wodhitinote.

Lammu qaaqquli ilammanissa ayyanna ayirrissatte sidaamunita buddu uddano udidhe ummoho happy birthday yaano iniggilizete afiini borressinnoni koofiya wodhitte offolitte nooretti

Kagee avocado mayiira duunne worroonni? Avocado manchi beetira uyiitanno horo maati? Mito woyiite mannu mitte avocado tonne quuphicho riqibbano yaannona garaho?

Giwirinnu laalchinni loonse afi'noonnire duucha laalo gamba assine hirate dikko shiqinshe worroonniha insano awukaato, duumo shunkurta, appile, muuze, baaqulunna shaanu no

haranno wayi albasi mittu ragira hige harannoha mayiiraati? haranno wayi mannu aana abbanno gawajjo no? hattono horo noosinso dinosi ?

Mannu duucha biinfilleho ikkannore horonsirannoha ikkanna addi addi qiwaatta buudhinannitanna riqqinannita worre hee'noonni saamuno hinko hayeeshshi'nannihuno no yaate kiironsa saseho

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro hijjaru xaalla minnanni hee'noonnihuwa manoottu hakko mare noohu nna beettu sange mure anga amadde noohu leelanno yaatte

Kunni manni quchumu gido seesalite doogo loosanni noo mannaati. Tenne doogo loonsanni hee'noonnihu seesalichu kinchinni biifinse loonsanni hee'noonni. Doogo loosanni noo manni badheenni adawo agartano manni no.

Koatte mama worroyiite? Danaseno hiittote? Koatte mayiinni loonsanni? Tini koatte bukote eodhinannite? Meyaatinso labbaahu wodhanno koatteetikka? Danaseno hiittote? Badheeseni ma worroyi?

Kuri mannooti sidaamu dagata uddanote bude ikkitinota qolo hattono gonfa qodhite angansara siqqo amaxxite sidaamimma leellishshanni noo mannaati yaate kuri

Sheekku mine Togoonni minnanni yaate. Lee ikkanno wedellu sharramanni no mine minanni garino shota gara dikkino isera yite sharrantannoha lawannoe.

Haqqu aana sutame noohu malati? Aanasi borreessantino borro maay alfiinni boreessantinote? Badhesiinni noo manni massanni nooho? Hiito darga noo mannaati?

yannate hayyo horonsi'ne baattote aana noore kaartu aanira qolle leellinshanninna nabbanbani garira injaanno gede asse haaranoha iima heere footo kayeesannoho

konni qooxeessira loonse gundoonnikki mini nooha ikkanna, kuni minino qorqorotenni huxxinoonnihu doogote mule nooha ikkanna, tenne doogo aanano awawa kayiinsoonnihu fule no.

Beettu mayiita borro amade uurre no? Mitte angasirano gagasisiwa qole amade noohu qullaawa maxaafati? Badhesiinni hige huuro naggi assanno uduunnicho amade noo beetti massanni no?

Siwiilu gooma afirino baatto tullo ikkitinota hojooje taalo assate, doogo loonsanniwanna ijaara woy addi addi mine loonsanniwa baatto ume taashshate kaa'lanno kaameelaati.

afantino gashshaanonna annuwu noowa jawu manni uurre mitte hajo aana hasaawara noowa jawu amuwi uurre wosina haarannoha lawanni noowa budu uduunne uddire no yaate

BRICS yaa 9 gobba xaadde kalaqqino mittimmaati. Misilete leellannori kayinni mitte mittente gobba siccooti. siccu dani waajjo, duumo, haanja, kuulanna baqqalaho. Siccu noo baychi jawu ijaari muleeti.

Konne mine fiqaaqu mine yinanni. E'nanni xullo waalchiho yinanni. Minunnita waalchu gafo ale baalawa fiqaaqeho yinanni. Fiqaaqu woro leemichotenni fukkinoonni. minu badheenni noore weesete yinanni.

Addi addi gummanna laalo hirranni minenna hidhinanni mine:muuse, gora, luncanni quli, burtukaane, timaatime, dinnicha, awukaato, ha'michaamo duumo tumanna lawannore mitteenni duunnoonniwaati.

Shiima sidaancho qaaqqo biifa biifaansi yitinoti sidaamu dagata budu uddano meeyati uddidhanota wo'ma uddidhe umohono qelellote yinannita wodhite no qaaqqooti.

tenne basera wedellu gamba yee yanna sayiisannowanna hattono, gangalatannowa ikkanna, tinino su'maseno puulete yinanniha ikkanna, tinino lowontanni biiffannote. iseno hanjate.

Tenne annuwa hiitee ama'no ama'nino annuwaati? Insa gido noo manchi barete aanna uure nooha ikanna konni manchi anga noohu maatironna albasiinni noo uduunichi maati?

maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? kuni mannaho qoleno lowo geeshsha baxisanno seenneeti seennu biifanna xu'ma hasiranno

xarapheezzu haqqunni loonse duumo kuula afidhino qalame buurre loonsoonnihu iima barzaafete daro usurre xaanxe worre hee'noonniwa wolurino mulesi no yaate

Shoolu manni gimbete aana ofolle leellanno: Hakkuri giddonni mitte maytenna sasu labballoho insa shoolunku angansa amaxxite leeltannoe: Hattono mittu Silke anga amaxxe leellanno: Hattono mittu borsa badhete bayre no,

Kalaqamunna qoxeessu giddo mannu loosikkinni biiffe ilaalaame ikkitino baatto mereere waye noohura buusa lonsoonnihanna shokkashsho kolishsho doogo noota anfanni yaate

tini ortodokise mittowa gamba yite nooti waajjulle udidhe biife ofolte hayshidhe xu'mite nooti lelanni nooe anera yaate ikkollana insa dancha mannaati

doogo kameelunnite mule noowa qaccete shota agatto anganita duucha xarmuze amaddannota lame saaxine worre hee'noonnitanna iseno ashshaganye noota ikkase anfannite

Jawu shiimi lekkate kawaase ikkitto angatta ikkitto dodashote godo'le ikkitto tene godo'le godo'littano gaamo jawaachishanni irkisano bissa heedhuro insano jawaattano gaamoteno hale ikkittano.

kameelu giddo heere doogo danchu kameerinni footo kayeesanna hattono badheenni noore leellishanno kanballeessi noowa ikkasinna biifadonna seeda doogo albasiinni noote

Kunni manchi afantino gashaano gido mitto ikanna isi angasira amade afiisira wodhe noohu maati? Kunni manchi uure noo darga mayine woshinnanni?

konni qooxeessira babbaxxinori leellanni nooha ikkanna, kuriu giddoonni saada woy lalu nooha ikkanna, konni lali badheenni jawa haqqichu biiffe uurrite no.

Waasa tu'mmate horonnisinemota meemmote yinnani tini meemono micicunni loosanitino xa kowiicho leelitanotino gomibbinise worre badhiddonno taena xushshottenni usurre heennonitti leelitano

Hoola!! Magganoho. kowichcho kiire fullanikki ilette waajishshanno kaammela noo. biifanohuna baxxisano jajjabbu hojjameyye hiijjarrubbano noo yaatte. wirri wirritto dooggono biiffanoti leelitanoe yaatte annera

kuni betti afamanohu xagga hirani dariga ikana tini xagaano babaxitino xibirra horonisiratteni fayimma afiinani dogotti. lawishshho umu damumera dakilo xagisiratte.

Baatto mitto mittowa ilalame tue tata'ano woyte hatte baattora giddodi ruqano tae iibbano hakko heeranohu bushu dunchino duumo kashiloho tene xiinxallotenni bande anfiro faayyaho.

Doogo togo assine loosa hananfe ka'ne mereeroho agurriro abbitanno qarri maati? Togoo doogora manna ikko wole saada hattono kaamelu hara dandaanno?

tini dancha gede noo baatto mamiicho labbannohe? giddose noohu duumu kuuli maa xawisanno? ilaala lawannohu maati? badhesiinni maye no xawisse kuli?

Konne darga mayi egenshiisha loonsanni hee'noonni? Egenshiishu aano horo maati? Konni egenshiishi aanna beetto maa asitanni no? Qoleno ledose noo beeti maa asinni no?

Manchu shaanu muro gido uure towaatanni afamano. Kunni shaanni lowo geesha geeshasi lowoha ikanna itate iile no. Konni kaasame noo shaanni qooxeesira weesetenna muuzete muro leeltano.

tini aleni leltano misile mati yinumoro kuni bayichu duboho qoleno neti workete xawa loonsoniisi mule jajaba haqeno noo. worosini hiige minano leltano.

addinta danchu garinni biifinse loonsoonni seesi noowa kameela biifinse baxxitino qixxaawo nootera roorenka adhamatenna addi ddi wosini daanna haarate injaanno garaati yaate

Duuchu dani odeessano no togo tuqu xaadira ikkirono kayinni mootimmate seeri hundanni heedhanori lame sase faro lae fixaminoha halaalacho ikkino coye callati odeessittanohu ikka hoogito xa'mamoshu noonsa daafira.

mannu baalu mitteenni ikke baatto amade leelanno, jajjabbu manni nna gashshootu miillano leeltanno, mannu budinsa garinni mitu dagunchu goga uddire no.

Lamu maaytinna labbaayhu adhammenita waajjo uddano uddire mimmito alba la'anni no mannoota, albansaanni jajjabba giddoyidose caalunni beeshshitino haqqenna baattote aana haanjidhino haayisso noowaati.

minu buuyyotenni minnoonnuhu albiido biifinse gonne lowo geya lonsoonnikihu shiimu uurre nootanna bahdesiinni higge hayeesso shiimmaadda calla nootanna wolurio nookkita anfanni

tini footo worranni uduunichooti yaate. konni uduunnichi giddo mannu babbaxitino yannara haagiidhino wote ikko dadillu yannarano horonsi'ne footo isi giddo worranni yaate.

kuni way giddo horoonsi'nannihu jalbaho yinanniho hawasa rthiyiopiyu giddo horoonsi'nanniho haqqunninna siwilunni loonsoonniho danasi duumoho asnaho borro leeltanni nooe yaate

Tinni mancho udirate gara leelishanni nooha ikanna tinni udirate gari afaarete udira garaati. Tinni mancho minu gidoonni uurite nooha ikanna konni minni gido mine biifissate loworicho horoonsi'nonni.

Wedellu duucha yanna duuchu gamba yee itta baxano, sagale intanni woyte kayinni bikku aliidi manni ledo duucha yanna itta dibaxisano mayra yinniro duucha hige xaada bagame abbittano daafira.

Beettu maa la"anni noo? Anga kiisete mayiira wodhino? Umisino hiissiteenati meyaate umi gede ikke lophinosihu? Uddirino uddanono dana hiittoo kuula afidhino?

Ofollate loonsoyi uduunichi kuni biifanno? Konne uduunnicho mama worroyi? Insa kiiro me'eho? Danano hiittoti? Afidhino dananna mannaho noose horo kulatto'e?

tini mancho afantino gashshaano giddo gaamantannota ikkitanna, tini mancho tee yannara sidaamu qoqqowira gashshaancho gashshitannori giddo mittete, konne bayicho loosamino looso dagate kultanni no.

koye sumudu no sumudu kunino awaashi baanke sumuda ikkanna minu aana borreessine worroonni alesiini higeno daama mine yitanno borro no

Qullaawa Maganu Qaale farci'rate saino manchi Madirakete aana uurre leellanno:albasiinni waajjo Madi'rake no: Danasi biishshaho udduunne suufe uddire leellanno badhesiinni kolishshu'richi leellanno

Magano! Kuni diniqisanno garinni seesinsoonni bayiichi lowonta baxisinoe ane. Qoleno wayii qooxessira loosamasi lowonta baxissano. Kuulano lowo dana afirino. Mite sarge heedhenna biifinsoonniwati.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro hijjaru hunda dadalloho fanoonnitti leelittanno yaatte

Tonnu qaaqquluna weddellu kaasette xawwira isiporitte woyi manimatte milimmo assittani nooreti badhesininno lame lamu gommi xexxerisi nooha ikkanna inisanno baxxissanoreti

Nabbawa hanni ki ne diraamu noo misilaano qeecha beeqqatenni qoonqo daqiiqa naggi assitine kifilete nabbabbe Nabbawa Nabbawa hanni ki ne.

Itopiyu giddo shoyilina shoole university noo kuri giddono qarana umitta ikitinoti Addis Ababu universityti isenno biifanota ikkasenni rosaanote umi doorishshanisaati

daddloho noo base giddo ayiidde steshiinere yine egenshiishsha ganne worroonniwa nooha woriido cufame noo mine siwiilu saanqa afirinoha ikkasi anfanni yaate

Bunu guma xoxxiissinoonniha woy xeensoonniha ikkanna, xoxxiissinoonni darginni woy mixashshote aaninni wolu uduunnichi aanira hinkaame mooqqo angatenni amade qollanni hee'noonniwa.

Konne darga biinfilleho horonsi'neemmo bayicho ikkanna, togoo bayicho mannu bababxxino dani pirogiraame heedhuha ikkiro loose biifisanno garaati, badheenninna albaanni higeno awawu gedeere kayiinsoonnihu no.

Wedellu mayiira gamba yee noo? Mimmitonsa mayiira amadde noo? Wedellu kiironsa me"eho? Mittu dani uddano mayiira udidhi? Uddanote kuulino hiittoho?

Rosaano xiinxallitanni xiinxallote basera biifino mine baalunku heeshshi yite anabbabanni nootanna ofoltino garino mimmitoho alba higge noota anfanniwi danchaho yaate

Intara qixxaabe lami kasaame saaynera lamu dani sagale mitte saaynera worronniti, badheenni qole shaafeetu wo'mino xitinna boco calla lerltanno gummanna laalo amaddino saayneeeti.

Mannu gamba yee mayiira uurrino? Mittu dani uddanono mayi heerenna uddire mitto ikke fulinokka? Goowinsarano wodhinori maatikka? Mitu anga amadinori maati?

Duuchu dani maashine noote giddo addi addi hijaaranna doogote hattono buusa loosate horonsi'nanniti kameelu waajju aana hogowante hadhanni no yaate

Tini leeltannoti maati? May goro uyiitannote? ise mayiinni loonsoonnite? Tini leeltanni nooti saaxinere, mittoricho daheessirate woy maaxirate horo uyiitannonke lowo geeshsha.

Laalo kalaqunni lowo horo amadinote xiixaline anfe horonsi'niro tene horonsirate umihunni giddose xuru woyi manchi beetto gawajanori callu hoogiro horonsi'ni garinni sagalimate xaggichimate lowo horo uyittano.

Bunu udulumaati. Konne bunu uduluma mannu angatenni boce kurkure biifise seesise kaihu gedensaanni buna udu'le agate ikkitanno bullee isi giddonni haare jawanaho wore aganno yaate.

Doogote qacce'ra Seesallichu kinchinni loosantino doogo aana mancho Madaabba'ra karte aanaho qaa'ra barbare maddabbe no. Isera kawaannino duumu madaabba'ri aanano Maddabbe no.

muziqu uduunni giddo mitto ikkinori lame danansa biiffannori gitaare noowa umo alenna woro qolle worreenna noota anfannite yaate dancha losooti

Daddalu loosi addinta mannu heeshshosi umosinna minesi hattono gobbate lophora jawa qeecha afirinoha ikkanna koyeeno muronna laalote gumma hirranniwaati yaate

Duuchu dani irsaase:duume, baqqala, haanja, kuula, magaala, daamanna bulla mitteenni umo qunxe borreessate kaa'litanno gede assinoonnitenni dooyicho kalanqe biifannoricho loonsoonniwa.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana isi maat?

Ortodokisete amma'no harunsaano maga'nitannonna taawootu fuliro massite wortannowa woy sunqine sa'nanni baayicho woy minenna albasiinni biiffano muro woy daraaro kaasantinowaati.

kuni dubbo lawanno kalaqonna qooxeessaho hojjaameyye haqqe baardaafe leeltanno yanna arro labbanno haqqe jajjabbanna kayi dro haanjidhe nooti leeltanno dubb waanna doogo nooha lawanno

dancha gede gede biiffino basera haqqicho gotti yiino bayeecho nootanna muleseno laaltinota gaashe duunne worroonnita anafnnite yaate badheseenni duucha haqqe no

Mannu kunni mama nooho yinne hendanni? loosinsa isi maatti? Mayi minni giddo nooreti? Minu anni mama leelanno? Baricimma nna kurisette iimmanni hige noori maatti?

Mittu jili'ra worranni ga'rinni Agidaamete aana babbaxxitino Sagalete dani no: Hakkuno Zaynete giddo maalu no maalaho aanaanni hige shukku no. Addi zayne'ra xaano Burbuxxu no.

Tenne basera mannu biinfilleho horonsi'ranno qiwaatubba mittimmatenni duunne worre hee'noonni ha ikkanna, hattono bisoho riqqinanni woy albaho buudhinanni qiwaate no.

Kuni uurre noo manni maayimma biifanno! Goowinisara wodhinor, uddano uddirino gari, umonisa amaxxino gari, uurinnk gari lowonitta biifado garaat yaate

tee basera mannu magano maga'nanni noowa ikkanna hattono, mittu beetti gitaara gananni nooha ikkanna, magano magansiissanni noo roduuwi mimmito labbanno uddano uddidhe nooreeti.

kuni baadiyete olliira intanni weesete waasati cu'mo cu'mo assine lamewa worre hee'noonniti leeeltanno la'niro waasu noohu waajjo zayinera agidaamete aanati manchuno itanni no

Haanja muronni naggi yitino haqqe noowa babbaxxitino haqqe noote giddo badheenni hige huxxine dancha gede amandoonni kalaqamu qooxeessi no yaate

mite qixxaawo heedhuha ikkiro konni garinni ufuuffa boorre dana tuqa karsiinse mitteenni assine worranniha ikkanna, konne haanju waajjunna hattono bicu leelanno yaate.

Mannu maganonsa ayeerrisanno doogo giddo mitte maga'no ikkitanna tinino beettu gitaare godo'lanna mulesi duuchu manni maga'nanni no badhensaanni seesu no yaate

tuqu xaadooshshi giddo horonsi'nanniti tini mitte ikkitinoti telegraamete yine woshshinanniti danase haanja apilikeeshiine ikkitanna, iseti horoseno sokka ikko babbaxino dani maxaaffano kawiinni ka'a soyaate.

Kuni haroodi wosinchu foolishshiranowa yitanoti misilete leeltano egenshiishubba mmi basera afantano mamati base baatoshu me`ehoro afootoro footaro kulinke hani yineemo.

mitto ayyaana ayeerrisanno manna lawannohu noowa roorenka seennu callu biiffannota budu uddano uddire noorenna insano jawa manna ikkinota anafannite yaate

Baattote giddora qolle guma kayinsanni hakku gumi mure laale fule darare xaano isino qolle wole guma laalano gari lowo geeshsha dhaggefachishano.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Kuni bifado darga ikana Koni dargirano xawanori heerano geede bunxana qoleno Kuni dargi biifado ikana Kuni dargi woyi bayich mamat?

Haaro yanna uduunnichi waa xorshire agatenna woy waa giddo wodhate horoonsi'nanni biifado uduunneeti. Tenne jooke mule lamu waa agate ikkitanno kokkobbe no.

koilishsho doogo aana haranni noo manni maa assanni no? manna agurranna maye no? adawu agaraano lawanno uddanno uddirinohu maa assanni no?

kuni gimboolaho mine horoonsi'nanniho saadate oba woy ishshine mininni fushshirate horoonsi'nanniho xa noohu doogote kobelistonete aanati dana lowo geeshsha kolishshoho

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro kunni bunnu mine ikkassinni offolinayiri nna siinna bunna angannitti leelittanno yaatte

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune?

danchu kuulinni loonse biifinse ofollate injiitanno basera soofu wonbare worroonniwa noore badhensaanni hige xawaabba uyiitanni mine biifissannoti caabbichu wolqanni loossannoti no

Kakkacha agatto woy dimbissanno agatto hogowino kaameeli uurre noohunna kaameelu aaninni hogowo woy duume saaxine giddose biiru birciqqo amaddinota dirtisanno mannanna ofolle wolere assanno mannaati.

Malawo kuni baaldete nooha malawo haare kiilote woyi bikkaanchu aana wore bikke likke likkesinnj hirara woranni noo beetti leellanni afamannno

Mannu babbaxino bayiicho hasaawa asse ikko betekirtiyanete faarsoteno ka"ashu baalu hunkiiro hunkee fiirara horonsiranotta mama anfanni? Tenne duucha assine mayiira worri?

bununna sagalete mini giddo mitto ikinoho batelemi sagalete mine yitanno borro egenshiishshu aana worre kullanna noowa duucha wonabrenna badheenni hige noori jawaho

Quora yaanohu misilete aana noonte gede leelawonerira qouora yaa mayatero biroteni xawisse quora yaa mayihoro afidhino gidose xawisse hanni yaate.

Suduuda haanja ikkinohu maati? Mannu loosinohonso kalaqammunni afi'nanniho? Mannaho horo aannoho? Ma assirate kaa'lanno? Su'masi maati yinanniho? Gumanhonso laalote? Hiittoonni kaanse afi'nannisi?

lamu manchi lame gobba gashshaano ikkitinori mitteenni uyiitino xawishsha yitanno misilera ikkitanna tini misileno televizhinete odoowiinni qonce haa'noonita ikkase buuxa dandiinanni.

sidaamu daga umiseha diru soorro ayyaana ayeerrissannota ikkitannakoyeeno annuwu biife budu uduunne uddire wonqonna anga urde amaxxe noota anfannite yaate

bunanna sagale hidhinani mine beetto budu uddano uddidhe dancha gede biiffannoti buna angannita fano siine haadhe albira higge hadhanni noowa badheseenni mannu jawu no

Amuwu horo buxuqame bude seekke amaxe sidaama riqiwe sidaamu meenti asse uddirano uduunu gara woloottaho xawisanni leelishanniti noohu lowo geeshsha biifino baxisinoe.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? Tini baxxino garinni loosantino sagaleeti lowo geeshsha baxissannote.

Maayra gamba yiino mannaati? Mittu dani uddano uddirino manni hiittoo uddano uddirino? Giddo giddo waajjirenna baqallurichi leellannohu maati? Ofollino manni me"eho.

kuri udunuba udidhe lelitanori mana labanori kayinila mana ikate babaxinori gatanonisare ikana kurino herranisa tawissanohu uduneh hirani base ikanisa lileishshano.

Hayyonna bude lamu manchi giwamiha ikkiro mitto nafaraho jawa ikkino geerchi nafara ofolline coye tirranni harinsho hayyote yine woshshineemmo yaate

koatte mannu lekkansa babbaxino gufichinni ikko bukotenni gawajjantannokki gede kaa'litannoha ikkanna, tenne koatte dani hiittoohoro afootto? tenne koatteno mama loonsanni?

Kuni hijaari lowonta dibaxisanno? Me"e waalicho afirinoho? Aanasi buurronni kuuli hiittoho? Waalichu kuulino hiittoho? Qaaqqullu hiikka hadhara dodde fultanni no?

Qorkke dubbu saadatinso mini saadati? Tenne worke ayi amade abbeennati tenne basera worrihu? Mannuno isera anga mayiira wolayi nooho waajja agure?

Jawu manni haranni daanni giddanni dirrannowa horophillu fooliishshiranno basera mitte manchonna manchu borsa adhe daanni no badheenni lowo manni no

Tima togo lowoha assine mayiira worri? Mereeroho shiimmada sayiinnara worroyiiri maati? Konne worrooniha itanno manni mama heerenna sayiinete isi calla worri?

Tinni lame leka xoqixoqe ikitanna tenne xoqixoqe Manu xaa yannara gulufi hodhishanna hattono ayirino uduune hogowe phate horoonsirano hodhishu uduuneeti.

Meu manni leellano? Ofolte noo mannooti me"eho? Uurre noohuna? Ofolte noo mannooti ma loossanni no? Badhensaanni sutamino hocci maati? Sutamino hocci dani me"eho?

Sasu beeti uuritinori afanitannoha ikanna kuri manooti udidhino shamize aanna badheenni afamanohu masinqalu noo daafo lowontanni baxisanno hatonnaho haqqe noo daafo uurino kameeli dibaxisanno.

Konne darga shoolu mannooti mittimmatenni gamba yite magano maga'nitanni noore ikkitanna, shoolunkubmannooti lowontanni hagiidhitanni oso'litanni nooha ikkanna, insa giddoonni mittu kiraare gananni no.

hodhishsha, konne darga mannu hodhishsha horonsi'rarra tara amade giddora e'anni nooha ikkanna, konne manna ikke e'anni noo gara odoo harate odeessaanchu misile adhanni no.

Agattote du'namaano giddo mitto ikkinoh kuni dinbisanno agooti. Ten agatto roorenkanni horoonsi'nanni woyte batinye woxe fushshine shiima tenne agatto hidhinanni.

Buna xorrishshitara balaxxe siine saayinete woritte aggahura massitani noo beetoti isehu alibisenno leella hooggiro ummo seeda afidhinote waajjo uddanono udidhinnote

Mannu heeshshosi woyyeessate yee loosanno loosi giddo mittu daddaloho koyeno darchaamo tum usurre worre hee'noonniwa doogote usurranna leellishshanna muleno mannu no

Sidalamu daga dagoomu qoqqowu gashshaanchi ledo albira hige haranni noo mannanna midaadonsaanni minu aanal addi addi kuulinni misilloonni misilla noowa qaaqquullu rosu meneeti.

sidaamu budi garinni loosante da"atate shiqqinoti affini yinanni filmne nootanna iimahono sholu manni footo worre lame mayeetanna lame labbaaha worroonniho yaate

Misilette aanna leellanohu maatti yine kula dandiinnanni? Mayi aanna worrenna noohu leelanno? isi Mama affammanno? horo noosi? Ayi loose abinnoho yinaanni?

Meu dani ufuuffa no? Maayra boorre qixxeessinoonnireeti? Ufuuffa mamiinni afi'nanni? Qolleno insa maayinni boorranni? Hala'ladu uduunnu barcimi aana sasu waajji noohu maati?

Hodhishsha kuni hodhishshaho yineemmohu manchi beetti umisino ikko babbaxxino uduunneno dargunni darga woyi baychunni baycho tareessate kaa'lannonkeha konne hodhishshaho yineemmo

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe?

Beetto illete wodhitinoti burtukkaanete. Sayinete aana leellannori maanka, siinenna doonsoonni quuphichooti. Aleenni leeltanno misile leellinshoonnihu bilbilu hincilaallo aanaati. Quuphicho aana nooha quxumaho yinanni. Quxumu woxe loosate horonsi'nanniho.

Minenna gobba horoonsi'nanni uduunnicho baatire yine woshshinannite. Baatire tini hashsha ha'nanni woyte tunsicho xawisate, baarigaara afirate, moichunni xaandannikki gede woy ranke afi'nanni gede kaa'litanno.

qaaqquullu wosinu dayeenna haaranni qoqqowu sicco gotti asse amade budu uddano dancha uddire afoonsa foxxoodhe noorenna badhensaanni hige wolurino noowa horophillu base no

sidaamu afiinni borreessine worroonniha egenshiishsha qixire deerru lopho hattono mootimmate losaasinere kulannoha ikkasinna wolere anfanni gede assine borreessinoonniho yaate .